Rumbwana dzinofanira kuendawo kuchikora apo dzinenge dzichino sangana naamweni vechifundiswa kutamba naamweni zvakanaka vasingatakani, uyezve dzichifundiswa kunyorawo mazina adzo.

Rumbwana dzinosisa kuendavo kuzvikora padzinenge dzichinofundiswa kutamba neamweni zvakanaka pasina kutukana kana kuchayana, uye nedzimweni dzenguva tinoona kuti rumbwana idzi dzinonga dzichito fundiswavo kunyora mazina adzo.

Rumbwane dzinofanika kugarawo dzechienda kuchikora kwadzinge dzinondofundiswa kunyora mazina adzo uyezve dzinenge dzeifundiswa kutamba nevamweni zvakanaka pasina kuchayana.

Ndumurwa dzinofanirawo kuendawo kuchikora uko kwadzinenge dzichinofundira kunyora mazina adzo uyehe dzimweni dzenguwa kutofundiswa wo tsika nemagariro edu echivanhu pamwe nekutamba nevamweni zvakanaka.

Ndumure dzinofana kuenda kuchikora kwadzinenge dzichindofundiswa kutamba neamweni zvakanaka zvisina kutakana. Uyezve dzinenge dzichifundiswa kunyora mazina adzo.

Muzvikora zvinofundirwa ngerumbwana, apo dzinenge dzichifundirawo kuita mabasa akasiyana-siyana, mukati mweupenyu hwawo, uye ngedzimweni dzenguwa, tinoona kuti dzinenge dzichifundiswawo tsika nemagarire edu, echianthu.

Muzvikora zvinofundisa varumbwana padzinenge dzichifundira kuitavo mishando dzakasiyana-siyana. Padzichange dzichizokuravo, uyezve kuti dzinge dzichitoziyavo tsika nemagariro edu echivantu.

Zvikora zvinoendwa ngerumbwana kwadzinenge dzechifundiswawo tsika nemagariro edu echivanhu kuti dzikure dzechimaziya uyezve kuti dzikwanise kukurawo dzechikona kuverenga zvinenge zvakanyorwa.

Muzvikora zvinoendwa ngerumbwana apo dzinenge dzechinofundirawo kuti dzikone kuziya tsika nemagariro edu echivanthu uye ngedzimweni dzenguwa kuti dzikwanise kutambawo neamweni zvakanaka pasina kutakana.

Muzvikora zvinofundwa ngerumbwana apo dzinenge dzichifundirawo veiziyawo tsika nemagariro edu echivantu, uye ngedzimweni dzenguva kutofundirawo kubhuya chingezi.

Muzvikora zvinofundwa ngerumbwana kwazvinge zveifundirawo tsika nemagariro edu sevantu ,ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti rumbwana idzi dzinonga dzeitofundiswawo kutamba nemamweni zvakanaka vasingatakani.

Mangwana dzinofanira kuendawo kuzvikora apo dzinenge dzichinofundiswa tsika nemagariro edu echivantu nekuti dzikwanise kukura dzeiremeredza antu asharuka uyezve kuti mukupona kwadzo dzikwanisewo kuziya zvakanakawo nezvakashata muupenyu.

Rumbwana dzinoendawo kuchikora kwadzinonga dzeindofundira kuerenga magama anenge akanyora uyezve kutofundirawo tsika nemagariro edu yechivantu kuti miti inofanirwa kudini kuti ibatsire vantu vahlamburuka.

Rumbwana dzinofanira kugara dzechienda kuchikora apo dzechifundira kutamba neamweni zvakanaka , uye kutongokudza vasharuka chaizvo, uyezve kuto funda tsika nemagariro edu echivanhu.

Muzvikora zvinoendwa ngerumbwana pedzinenga dzechienda kunofundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inosanganisira kuverengawo uye futi kutoremekedzawo antu asharuka mukati memundau dzatinogara uye kuzoitawo mishando inosimudzirawo nyika yedu mune ramangwana.

Rumbwana dzinoendawo kuzvikora padzinenge dzeindofundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita nyika yedu ikwanise kunge ichihambira mberi kune zvakanaka uyezve kuti tikwanise kufundiswa tsika nemagariro edu.

Zvikora zvinofundwa nezvirumbwana padzinenge dzichifundira tsika nemagariro uyezve vandu uyezve dzinenge dzichitofundirawo kuremekedza asharuka pamwepo nekutokonawo kuvernge zvakanyorwa.

Rumbana dzinofanira kuendavo kuzvikora apo dzinenge dzichinofundira kuita kunyora mazina adzo, uye kutofundiravo tika nemagariro edu echivantu kuti dzikure dzichiziya.

Muzvikora zvinofundwawo ngerumbwana kwadzinenge dzechifundira kuerenga uye kunyorawo mazina adzo pamwe nekutofundiswawo tsika nemagariro edu echivantu kuti dzikwanise kukura dzichiziya kuremekedza vantu vakuru.

Zvikora zvinoendwa ngerumbwane padzinenge dzichindofundirawo tsika nemagariro echivantu kuti dzikwanise kukurawo dzichiziva zvakanaka nezvakashata mukati mehupenyu hwako.

Arumbwana tinofanira kuendawo kuchikora kwatinenge tichindofundira kunyora mazina uye ngedzimweni dzenguva tinenge tichifundiswa tsika nemagariro uye kuremeredze antu asharukwa maanenge achigara.

Muzvikora zvinoendwa nerumbwana inoita zvekufundira kuerenga uye kutoziva tsika nemagariro yedu yechivantu vanenge vachitoziva zvemasharukwa pavangadai vachigara mudundu.

Muzvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo anenge vechifundirawo kuerenga pamwe nekunyora mazina avo. Uyezve kutofundira tsika namagariro edu echivantu akanaka muntaraunda.

Zvikora zvinoendwa ngerumbwana kwadzinenge dzichindofundirawo kuita. Dzichizondofundirawo kunyora mazina adzo uye kutamba nevamwe zvakanaka vasingatakani. Uye kutofundirawo zvetsika nemagariro edu zvechiantu.

Rumbwana dzinoendawo kuzvikora kwadzinenge dzichinofundira kuita kuerenga, pamwe nekunyora mazina adzo, uyezve dzinenge dzichifundiswawo tsika nemagariro edu yechivantu, kuti dzikure dzeiziya.

Zvikora zvinoendwa ngerumbwana uko dzinenge dzichinofundira kunyora mazina adzo. Ngedzimweni dzenguva vanenge vechitofundirawo kuti vakwanise kunge vachiremekedza antu muntaraunda dzatinogara. Uyezve vakwanise kunge vachiziyawo tsika nemagariro edu.

Rumbwana dzinoendao kuzvikora kwadzinenge dzeifundira kuita kunyora mazina adzo uyezve kuremejedza vanthu vasharuka vadzinenge dzeigara nadzo muntharaunda pamwe nekutofundao tsika nemagariro edu echivanthu.

Rumbwana dzinokwanisawo kuendawo kuzvikora kwadzinenge dzichifundiswa kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti dzikwanise kunge dzichifunda tsika nemagariro edu echivanhu uye kutofundirawo mabasa emangwani.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vechifundira kuita mushando yavo yakasiyana-siyana, iyo ingangodai iri mushando yemukichi yavanenge vachiita zvekubika zvikafu zvinorhyiwa ngeantu akasiyana-siyana.

Chikora chinoendwa ngevakomana nevasikana pavenenge vachinofundira kuita mishando yakasiyana -siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise muhambira mberi mune zvakanaka kunyanya kunyanya dzeupfumi pamwe nekuwedzerwa kwemikana yemabasa.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inosanganisira kugunda antu musoro kana kuti kutonasirawo masoro evantu kuti vange vachikwanisa kunge vakachena.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora kwaanenge vachinofundira kuita mishando yakasiyanasiyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi munezvakanaka, ngedzimweni dzenguwa tinenge tichitofambira wo kuita mishando ingangodai ngekugadzira michovha kanakuzoita madhokodheya emangwani.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vachifundira kugadzira michini yakasiyana-siyana iyo ingangodai ichishandiswa kugadzira zvikafu zvatinorya mukati mwemambatso edu.

Muzvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo anenge achifundira kuita mabasa akasiyana-siyana. Nedzimweni dzenguva tinoona kuti mabasa aya anosanganisiravo kutobika chingwa chaicho chatinorya kumamhatso kwedu.

Muzvikora zvepadera zvinofundwa ngeakomana neasikana, pavanenge vechifundira kuitawo mishando dzakasiyana-siyana, izvo zvinoita kuti nyika yedu inge ichisimukira panyaya dzehupfumi uyezve kuti dzikwanise kupedza ndamo nematambudziko munyika yedu.

Vakomana nevasikana vabve zera vanoendawo muzvikora apo vachinofundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo ingangodai iri yekugadzira michovha kana kuaka mhatso dzatingadai tichizogara.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana pavanenge vechifundira kuita mabasa akangosiyana siyana awo anoita kuti ramangwani rawo rijeke ngedzimweni dzenguwa unoona kuti vantu vachitofundiswa kushandisa michini iyo inoita zvekusona zvinxoko zvetinonxoka.

Zvikora zvinofundwa nevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuite mishando wakasiyana siyana iyo inoite kuti nyika yedu inge inokwanisa kurambe ichihambira mberi mune zvakanaka.

Zvikora zvepadera izvo zvinofundwa ngeakomana ngeasikana pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo iingangodai iri yekugadzira antu masoro avo kuti vangewo vachitarisika zvakanaka.

Muzvikora zvepadera zvinofundwa ngevakomana nevasikana vanonga vabva zera, vantu vanenge veifundirawo kuita mishando yakasiyana-siyana ,iyo inosanganisira, kugadzira michini kana kuti, kutoitawo madhokodheya nemabandle.

Muzvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana. Iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuzohambira mberi zvakanaka mune ramangwani. Nedzimweni dzenguva tinoona kuti rumbwana dzinotoenda kuzvikora dzichinogarirwa padzinenge dzichipiva zvekurya. Zvakanaka zvinoita kuti dzikurevo dzakahlambiruka.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora, uko vanenge vachifundirawo kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti, ramangwana rawo rijeke, uye rinoita kuti nyika yedu ikwanise kunge ichisimukira.

Zvikora zvinofundiwa ngevakomana nevasikanavanofundira kubhuyawo chingezi kutoitawo mushando yakasiyana siyana zvemanyara kusanganidira kuaka mhatso kana kusonawo hembe dzatinodxoka.

Zvikora zvinofundwa neakomana neasikana paanenge echifundira kuita mabasa akasiyana siyana uye kutotambavo mitambo dzakasiyana siyana icho chinogona kutoti ramangwana ravo rinogona kutojeka.

Muzvikora zvinofundwa ngeakomna ngeasikana pavanenge vechifundira veite mishando yakasiyana siyana kuti mishando iyi ikwanise kuramba yechiakawo nyika yedu kuti ihambire mberi.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenga vachifundira kuita mushando yakasiyana siyana zvinoita kuti nyika yedu ikwanise kungewo ichienda padera panyaya dzeupfumi.

Muzvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vechifundira kuitavo mushando yakasiyana -siyana, iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi, uye kuti vanenge vachifundira mishando yakaita sekutsetsa kana kubhuyavo chingezi.

Muzvikora zvinofunda vakomana nevasikana vanenge vechifundira kuzoitawo mushando yakasiyana siyana iyo inosanganisira kukhaba bhora kana kuti kuita mijaho yekurumba uyezve kutoaka mbatso chaiko.

Muzvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana pavanenge vechifundira kuzoitawo mishando yakasiyana siyana ingangodai ngekuita madhokodheya emangwana anozorapa antu mukati mezvibhedhlera.

Muzvikora zvepadera izvo zvinofundiwa ngevakomana nevasikana vanenge vakufundirawo kureketawo chingezi uyezve vanenge vachikufundira kuitawo zvimushando zvenyara izvo zvinoita kuti ramangwani avo rijeke.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana pavanenge vechizofundira kuita mishando yakasiyana siyana mune ramangwani ravo uyezve kuti vakwanise kungevo vechigona kubhuya chingezi.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana pavanenge vechifundira kuita mishando yakasiyana-siyana. Ngedzimweni dzenguva tinoona kuti zvikora izvi zvinenge zvichitofundisawo antu kutoitawo mishando yakasiyana-siyana. Ingangodai iri yekusona kana yekuaka mbatso.

Kuzvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vachifundira kuzoitawo mishando yakasiyana siyana vanotofundirawo kutobhuya chiyungu chaiko uyezve kufundirawo kuzoitawo madhokodheya emangwani.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vachifundira kuita mishando dzakasiyana-siyana. Idzo dzinoita kuti nyika yedu ikwanise kuramba ichienda mberi mune zvakanaka.

Muzvikoro zvinofundwa ngeasikana neakomana apo vanenge zvachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mune zvakanaka uyezve kuti vakwanise kuzoitawo mabasa akaita sekuaka mhatso kana kutorapawo vanhu chaivo kuzvibhehlera.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana pavanenge vachifundira kuzoita mishando iyo inoita kuti ramangwani ravo rikwanise kuhamba zvakanaka uye kuti nyika ine ichikwanisa kutonge ichisimukirawo mune zveupfumi.

Zvikora zvinofundwa ngavantu anenge akura apo pavanenge vachifundira kuita mushando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti ramangwani redu rijeke uye nyika yedu ikwanise kungewo ichisimukira.

Zvikora zvepadera zvinofundiswa vakomana neasikana pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana, iyo inosanganisira kuzoitawo madhokodheya, emangwani kana vantu vaakuzovaka dzimba dzemuturikidzwana.

Zvikora zvepadera zvinofundira Vakomana nevasikana Pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana inoita kuti nyika yedu inenge ichikwanisawo kuenderera padera Munyaya dzehutano dzeupfumi uye mabasa awande.

Zvikora zvepadera zvinofundwa ngevakomana nevasikana, nepavanenge vefundira kuita mushando yakasiyana -siyana, kuita kuti nyika yedu ikwanise kunge ichihambira mberi, uye itosimukirawo panyaya dzehupfumi hwayo.

Zvikora zvepadera zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundiravo kuita mishando yakasiyana-siyana, iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuramba ichienderera mberi mune zvakanaka.

Zvikora zvepadera zvinofundwa ngeakomana ngeasikana uko kwavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana. Iyo inoita kuti nyika yedu inge ichikwanisa kuhambira mberi mune zvakanaka.

Zvikora zvepadera izvo zvinofundwa ngeavakomana nevasikana pavanenge vechifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kunge ichihambira kuenda mberi mune zvakanaka.

Muzvikora zvepadera izvo zvinofundwa ngevakomana nevasikana uko vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu inge ichienderera mberi mune chakanaka.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo pavanenge veifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inosanganisirawo mishando yekutobikawo zvikhafu zvinoryiwa mumahotera ngevantu.

Muzvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vabva zera, vanthu vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana, zvinoita kuti nyika yedu ikwanise kunge ichihambira mberi mune zvakanaka.

Zvikora zvepadera izvo zvinofunda ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu inge ichienderera mberi mune zvakanaka uyezve kuti vantu vakwanise kuitawo mabasa akadai ngekugadzire muchini kana kuita madhokodheya.

Zvikora zvepadera zvinofundwa ngevakomana nevasikana ,apo vanenge vechifundira kuita mishando yakasiyana-siyana, inoita kuti nyika yedu ikwanisa kusimukirawo panyaya dzeupfumi.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana vabve zera, anamai nana baba apo vanenge vachifundirawo kuita mishando iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kunge ichisimukira kuenda padera panyaya dzeupfumi uye futi vakwanisa kuti mabasa awande mukati mwenyika yedu.

Muzvikora zvinofundwa ngeantu izvo zvepadera zvinenge zvichifundwa ngeanhu apo vanenge vechifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu inge ichikwanisa kusimukira panyaya dzezveupfumi uye futi kuti mabasa akwanise kuwanda.

Zvikora zvepa dera zvinofundiswa ngevakuru kuite mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuramba ichihambira mberi mune zvakanaka uye futhi kuti ikwanise kupedza ndamo mumatundu edu

Zvikora zvepadera izvo zvinofundwa nevakomana nevasikana apo pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kunge ichisimukira kuenda pane vana panyaya dzehupfumi.

Muzvikora zvepadera zvinofundwaa nevakomana nevasikana uku kwavanenge vachifundira kuzoita mishando yakasiyana siyana , nedzimweni dzenguva tinoona kuti kuchikoro ino ndiko kunogadzirwaa madhokodheyaa ,uyezve kutobikwaa vantu vaya vanozovaka dzimba dzemururikidzwana.

Zvikora zvepadera zvinofundwa nevakomana nevasikana vabvazera vana mai nana baba apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi mune zvakanaka .

Muzvikora zvepadera izvo zvinofundwa nevakomana nevadikana vanenge vabva zera vanenge vakufundira mushando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kunge ichisimukirawo uye zvinoita kuti mabasa awande mukati mwenyika yedu.

Zvikora zvepadera zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo pavanenge vechifundira kuite mishando dzakasiyana siyana idzo dzinoita kuti nyika yedu irambe yeihambira mberi mune zvakanaka.

Muzvikora zvepadera zvinoendwa nevakomana nevasikana pevanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo ingangodaro iri inosanganisira kuaka dzimba dzemuturikidzanwa, kuitawo madhogodheya kana kutonasira michovha yetinohamba nayo.

Mu zvikora zvapa dera zvino fundwa nge akomana ne asikana ana mai nana baba vanenge vabva zera pa vanenge vechi fundira kuita mishando yaka siyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kungewo ichi hamba zvakanaka.